Umusaani wimile mungaaki abonekhelekho sisinza sye akari i'murwe ni bikele sibili khabonekha ta a'ambile isimu mukhoono nga ali khumina isimu yewe.

Tsi syenene tsesi bamalile khurusakho bu bwooya batsirere iwo tsarusiliwilekho bu bwooya bwatso ela utsibona busa nga si tsili ni bu bwooya tawe, tsi syenene tsino tsili asi akhumali mbawo si tsili khusindu ta ne batsirere busa asi.

Ingalabi bakimisile wamala khundulo khwayo khulikho ni ngalabi ikindi isi baramo sisaala sitikiya ingalabi ikhulu yino nga khurisa khuno khulikho Isi khuloma khuri coat of arm bawunamo ni lifumo

Ba binyayi be kumupiila besani babili bakwile asi mutwela akwile khuwasye khungakyi wamukonele khungakyi wama ba bandi bali inyuma bali khe batima.

Babaana balekelwa bali khukhwiyika khunaaba bibindu ni tsiwutsi nga barambisa ni buyiso bufiti bwesi banabila bibindu byetsiwutsi

Kumusiru kwekhumeetsi kwesi balanga bari kamakololwe nikwo kuli a'ano kwabonekhelekho shangaki shongene nikwo kumwene sikwabonekhele kamakololwe sikabonekhele tawe

ikhanyafu ili khubisaala bitambakho kamasafu yakonelekho ikhanyafu yi ilikho tsirangi tsimbesemu. iyanabitsali nilangi iyanamasafu

Umusaani imiile ambi ni inyatsa emiile khwibaale lili khundulo, wasutile khasaala nga kumuloobo kwesi ali khulobela mu mumeetsi tsinyeni.